Umama uhlezi ubambe umntwana. Bayamthontisela emlonyeni ngudokotela ogqoke okumhlophe lama gogolosi. Kuqakathekile ukuthi abantwana bethontiselwe bevikelwe emikhuhlaneni eminengi ekhona.

abantu bagcwele emgwaqweni bayagijima abesilisa bayazivikela emikhuhlaneni eminengi benza imizimba yabo ihlale iqinile ngazo zonke izikhathi eceleni kulezihlahla ezinkulu eziluhlaza

Umkhuhlane oqede abantu abanengi emazweni atshiyeneyo. Umkhuhlane lowu kuthiwa yikhovidi nayinitini. Ngakho abantu abanengi nxa behlolwa babefakwa eyinye into emakhaleni ebuhlungu.

Abezempilakahle bahlaba abantu amajekiseni ,bagqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka ezandleni bagqokile amagilovisi emakhaleni bafakile izifonyo ,bahlaba abantu amajekiseni bebavikela emikhuhlaneni eminengi.

Abezempilakahle kulezi insuku sebegqoka impahla zokuzivikela. Bayavala amakhanda konke lemlomo lamakhala. Lapha ezandleni begqoke amaglovisi alombala omhlophe.

Abantu bayahlatshwa amajekiseni ukhona umkhuhlane osuhlaselile esibhedlela ngakho abantu bayavikelwa kusase masinyane ukuze bengabanjwa ngulowo mkhuhlane. Abezempilakahle abagqoke amagilovisi ezandleni.

Abantu bayakhuthazwa ngabezempilakahle ukuthi nxa beqeda ukusebenzisa izambuzi begeza izandla laloba besidla, noma sebeqedile ukudla lakho begeza izandla, bezivikele emikhuhlaneni eminengi.

Abantu abathathu abamileyo abagqoke impahla zesibhedlela ezilombala oluhlaza okwezibhakabhaka ngemuva kwabo kukhona imota yesibhedlela ethwala abantu abagulayo. Kulezihlahla Eziluhlaza ezinkulu.

Abezempilakahle bamile endlini abanengi bagqoke impahla eziluhlaza bavala lamakhanda, emakhaleni bavalile ngezifonyo bami endaweni egcwele imitshina eminengi elentambontambo.

Ukhulu uhlezi usegugile inwele sezimhlophe. Ugqoke ikepesi ekhanda. Eceleni kwakhe kukhona owezempilakahle ombambileyo emhlola umkhuhlane weBP ukhulu.

Owelisa ogqoke isikipa esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka uhlezi loweze mpilakahle ongumfazi ogqoke okumhlophe phezulu wafaka isifonyo emakhaleni uthwele ibhuku uyabhala esebenzisa usiba kwesinye isandla uthwele umakhala ekhukhwini.

Abantu bezempilakahle abathathu abahleziyo kuletafula phambikwabo egcwele amabhuku baphethe usiba bayabhala ababili omunye uhlezi ubakhangele ngabesifazana bonke.

Kukhona inhlanganiso epha abantwana ukudla esikolo. Abazali bayahamba besiya phekela abantwana ukudla. Abantwana bajabulile bahlezi phezulu kwamatafula kuleminganu bayadla basebenzisa izipunu.

Abantu abanengi abaqgoke amayembe amhlophe phezulu baphethe amaphetshana amhlophe kukhona abantu bezempila kahle basemkhankasweni abantu bafundiswa indlela okumele beziphathe ngayo njalo bezivikele emikhuhlaneni etshiyeneyo

Abantu bezempilakahle abahleziyo abantu abamnyama kanye labamhlophe phambili kukhona iziphathamandla ezihleziyo amadoda agqoke amasudu amnyama abopha lamathayi bayaxoxisana

Abantu bezempilakahle abagqoke izigqoko ezilombala olithanga bafaka okunye okumhlophe phezulu, emakhanda bavalile ngokumhlophe. Ezandleni bagqoke amagilovisi bagcwele indawo enengi.

Abantu abathathu abahleziyo omunye ngowezempilakahle ababili ngumfazi lendoda bagonene umfazi ugqoke ibhatshi elilombala omnyama owezempilakahle uphethe iphetshana esandleni.

Umama labantwana bakhe bakha amanzi emgodini. Unntwana uphethe izigubhu ezimbili esilombala omhlophe lesilombala olithanga. Phansi kulenditshi. Eceleni kulotshani obuluhlaza.

Abantu bezempilakahle namuhla kade bebhoda esigabeni behamba besipha abantu okungamabhukwana okumhlophe okubhaliweyo indlela abantu okumele beziphathe ngayo bezivikele emikhuhlaneni eminengi.

Abesilisa kanye labesifazane abahlezi ezitulweni ezilombala omnyama bahlezi endlini ependiweyo umduli ilamakhetheni amhlophe ilomnyango owegilasi omkhulu olensimbi ezimnyama.

Abantu bezempilakahle abamileyo abesilisa labesifazane abanye bagqoke amajazi amhlophe. Bami duzane kwesakhiwo esilomduli opendiweyo phezulu kubhaliwe ngamabala.

Esibhedlela sabantu abagula ingqondo kuhlezi omama abanengi abaqhiyileyo emakhanda abanye njalo babhabhule abantwana ngemuva bayafundiswa ukhona owezempilakahle omileyo phambi kwabo .

Esibhedlela sabantu abagula ingqondo, kukhona abezempilakahle abahleziyo. Phambi kwabo kuletafula elezigubhu zamanzi. Kukhona omileyo ogqoke isikipa esimhlophe phambili.

Esibhedlela sabantu abagula ingqondo, isakhiwo sipendiwe sibhaliwe njalo phezulu ngamabala aluhlaza ibizo lesibhedlela, phandle kulotshani obuluhlaza lamaluba acecisileyo lezihlahla ezinkulu.

Abantwana besikolo bangcwele esibhedlela sabantu abagula ingqondo abanengi. Bajabulile abanye bayahlekelela abanye njalo baphakamise izandla emoyeni, bagqoke amayunifomu, kulezihlahla ngemuva kwabo ezikhanyayo.

Owesifazana ohlekelelayo uveze amazinyo amhlophe ugqoke isikipa esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka wagqoka ijesi phezulu elombala oyipink ujabulile

Abantu bezempilakahle bavakatshele esigabeni , basendaweni elotshani egcwele izihlahla. Abantu babuye ngobunengi belanda ukuzohlolwa imikhuhlane eminengi etshiyeneyo.

Nxa ugula gijimela esibhedlela kumbe ekiliniki uyethola usizo ekiliniki kukhona odokotela kanye labomongikazi abalapha izigulane njalo kukhona indlu okuletafula eyabe ileComputer esetshenziswa ngodokotela labomongikazi lamabhuku ababhalela kiwo.

Izibhedlela kumbe amakiliniki okunengi kujayele ukuba seceleni komgwaqo. Umduli oyabe ugombolozele isibhedlela uyakhwe ngezitina ezibomvu phakathi esibhedlela kulezihlahla lotshani obuluhlaza lezakhiwo ezinengi.

Izibhedlela lamakiliniki sokulemota ezithwala abantu abagulayo imota lezi zilombala omhlophe lomzila obomvu eceleni emuva kulevili elikhulu elimnyama imile esibhedlela eceleni kulotshani obuluhlaza.

Esibhedlela ungahamba ugula odokotela befike bekuvalele, uyabe ugula kakhulu. Ngakho odokotela bayabe besenzela ukuvuka nsuku zonke bekuhlola uze ubengcono yikho ukuthi ubuyele ekhaya.

Kuqakathekile ukuthi ezibhedlela sikhathi sonke kuhlale kuhlanzekile. Phansi kuyacazimula, akulangcekeza. Umduli upendiwe. Unamathiselwe amaphepha. Kuletafula enkulu emhlophe. Egcwele izinto phezulu.

Abantu abamileyo emagcekeni esibhedlela ababili omunye ugqoke ijazi elimhlophe kukhona njalo isakhiwo esakhiwe ngezitina ezingaplastiwanga. Phansi kuhlanzekile akulangcekeza.

Abantu ababili abesifazana abahleziyo. Omunye ugqoke impahla ezilombala omnyama umzimba wonke wagqoka lamagogorosi. Ophambi kwakhe ugqoke ibhatshi elilombala obomvu, wagqoka lekepesi. Bayaxoxa .

Ibhokisi eliphezulu kwethafula. Ibhokisi elilombala omhlophe kwezinye indawo oluluhlaza okwesbhakabhaka. Libhaliwe ngamabala amhlophe eceleni, lambalwa ngamabala aluhlaza okwesbhakabhaka.

Ekiliniki kumbe esibhedlela sikhathi sonke kumele kuhlale kulamafasiteli angenisa umoya, imiduli ipendiwe ngependa emhlophe, kuhlanzekile. Emidulwini kunamathiselwe amaphetshana abhaliweyo.

Esibhedlela kumbe emakilinika isango lihlala livuliwe, isango lipendiwe ngependa emhlophe. Ungangena phakathi, isakhiwo sibhaliwe emdulwini ngamabala amnyama. Kulemota emileyo.

Esibhedlela eceleni kombheda womuntu ogulayo kwandise ukuba lekhabothi elamavili ilamashelufu amanengi atshiyeneyo lapho isigulane esifaka khona impahla zaso singafaka kumbe lamaphilisi aso.

Umama usesibhedlela uthandele intsaro yakhe unqunu ngapha emahlombe phambi kwakhe kulomntwana omncane osanda kubelethwa olaliswe embhedeni olombala omhlophe

Ekiliniki kumbe esibhedlela ungangena phakathi kulendawo enhle elotshani obuqunywayo obuncane obuluhlaza phakathi kotshani kulezihlahla eziluhlaza ezinhle ezihlanyeliweyo kukhona njalo amabhakane abhaliweyo phakathi

Iphepha elinamathiselwe emdulwini olombala olithanga, elibhaliweyo ngamabala amnyama, kule mfanekiso eminengi etshiyeneyo eyabantu bezempilakahle abagqoke ama jazi amhlophe.

umuntu ofuna ukuba ngu dokotela kumbe ukuba ngumongikazi uyahamba esikolo usiya fundela okweminyaka eminengi kukhona imitshina abafika bakufundise yona bephinde bekufundise lemiti eminengi etshiyeneyo

Abezempilakahle bahlezi lezakhamizi bayaxoxisana lazo bayababuza imibuzo, kukhona omakhala ekhukhwini ababasebenzisayo, bagqoke amajazi amhlophe abhaliweyo ngokuluhlaza lezifonyo emakhaleni.

Abafundi abafundela ukuba ngodokotela bayabe begqokile labo amajazi amhlophe. Kukhona imithi etshiyeneyo abafundiswa ukuthi isetshenziswa njani ukuze nxa sebesiyakwelapha izigulane esibhedlela benze okuqondileyo.

Abafundi lapho abafundela khona, kukhona indlu ependiweyo ngependa emhlophe, kulamakhabothi amanengi alezinto phakathi alombala omhlophe phansi kuhlanzekile njalo kuyacazikula.

Ikhabothi enkulu ilombala omhlophe kwezinye indawo ilezibambo ezicazimulayo umduli upendiwe kuhle kuhlanzekile kukhona izitulo ezilombala omnyama lapho abafundi abahlala khona.

Abantu bezempilakahle bahlezi phansi bayaxoxisana phambili kukhona iziphathamandla ezihleziyo abesilisa labesifazane ngemuva kulamabala abhaliweyo ngamabala amhlophe

Abezempilakahle nxa sokulomkhuhlane osuhluphile elizweni kumbe esigabeni bayahlala phansi befake umbono omunye lomunye ekhulume indlela abangavikela ngayo abantu kulomkhuhlane.

Abezempilakahle abanengi abajabulileyo abesilisa kanye labesifazana baphakamise izandla emoyeni. Bajabulele ukuthi sebeze basithola isisombululo somkhuhlane okade uhluphile elizweni I covid 19.

Emagcekeni esibhedlela phansi kulomzila omhlophe njalo umduli ogombolozele isibhedlela upendiwe ngependa elithanga. Kulomuntu omileyo phambi kwesakhiwo.

Esibhedlela kulabantu abamileyo abezempilakahle. Abanye bagqoke amajazi amhlophe .Bami duzane kwesakhiwo esiyakhwe kuhle kakhulu esilomduli opendiweyo. Phambili kwesakhiwo kule mota emileyo.

Eminye imithi esetshenziswa ngudokotela esibhedlela, kufanele udokotela agqoke amagilovisi nxa esesiya bamba leyo mithi, iyabe iphakathi kokungamagajana okuncane okulezivalo eziluhlaza.

Esibhedlela umama uquthile duzane kwendawo elotshani obuluhlaza lezihlahla ezinkulu phambi kukamama kulabobaba ababili abamileyo. Kukhona isakhiwo ezipendiweyo ngependa emhlophe esilamafasiteli lapha odokotela abalapha khona izigulane.

Esibhedlela kumbe ekiliniki kulamafasitela alensimbi ezipendiweyo ngombala okwesibhakabhaka . Umduli ubhaliwe phezulu ngamabala amnyama. Eceleni kwesakhiwo kulotshani obuluhlaza kanye lamaluba.

Isibhedlela sakithi sesize saphela. Siyakhwe kuhle kakhulu, umduli upendiwe. Silamafasiteli amanengi atshiyeneyo. Kukhona njalo indawo elotshani obuluhlaza ececiswe ngamaluba lezihlahla eziluhlaza.

Esibhedlela ungangena phakathi, kukhona indawo elotshani obuluhlaza kanye lamaluba acecisileyo. Kulebhakane elibhaliweyo ngamabala abomvu, ibhakane lilombala omhlophe. Kulabantu phakathi.

Esibhedlela kulesakhiwo esiyakhwe kuhle kakhulu esibhaliweyo phezulu ngamabala amnyama. Kwezinye indawo umduli upendiwe ngependa emhlophe kulabantu phansi kuhlanzekile akula ngcekeza.

Esibhedlela kukhona utshani obuluhlaza phansi, obuqunywe kuhle. Kulezakhiwo ezinengi, ezinye izakhiwo ziyakhwe ngamatshe, phezulu zilophahla olubomvu kulabantu ababili abamileyo duzane kotshani.

Abantu ababili abahlezi ebhentshini esibhedlela, phambi kwabo kumi owesilisa ogqoke ijazi elimhlophe, ngemuva kukhona abanye abadlulayo bame duzane komduli oyakhwe ngezitina.

Abantu abanengi abagcwele esibhedlela bahlezi emabhentshini abanye njalo bamile. Kukhona indawo elotshani obuluhlaza okuhlanyelwe isihlahla. Kulebhakane elimhlophe elibhaliweyo.

Abesilisa labesifazana abagcwele esibhedlela bahlezi abanye bathwele abantwana bathwele amabhuku amhlophe lapho odokotela abazababhalela khona nxa beqeda ukubahlola ukuze bayethenga amaphilizi.

Izibhedlela ezinengi kumbe amakiliniki kwandise ukubaseceleni komgwaqo ukuze abantu bengathwali nzima isibhedlela esigonjolozelwe ngezinsimbi phakathi kulezakhiwo ezinengi ezitshiyeneyo lezihlahla ezinkulu

Esibhedlela nxa ungena esangweni kubhaliwe ngamabala abomvu kwezinye indawo kwabhalwa ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka, kubhaliwe ibizo lesibhedlela lendlela isibhedlela esisebenza ngayo isikhathi abavula ngaso esibhedlela labavala ngaso.

Imota enkulu elombala omhlophe lamavili amnyama imile . Endaweni elotshani obuluhlaza .Eceleni kwemota kule bhakani elimhlophe elibhaliweyo ibizo lesibhedlela ngamabala amhlophe kwezinye indawo aluhlaza okwesibhakabhaka.

Izibhedlela ezinengi kumbe amakiliniki zandise ukuba lebhakane elikhulu elimhlophe elibhaliweyo ibizo lesibhedlela ukuze abantu ababuya bedinga bengathwali nzima bahle bebone ngebhakane.

Esibhedlela kukhona indawo lapho abalalisa khona abantwana abancane abagulayo kuyabe kulebheda njalo abantwana bayabe belabazali babo labantu bayabuya ukuzovakatsha.

Abantu bezempilakahle abasebenza esibhedlela abagqoke impahla ezitshiyeneyo. Abanye bagqoke okuluhlaza, abanye bagqoke okuluhlaza okwesibhakabhaka, emakhanda bavalile, bagqoka lezifonyo emakhaleni.

Abanye abantu bayabulawa ngamehlo ayabe eluma. Uthole umuntu amehlo esebomvu. Kwesinye. Isikhathi ephume izilonda. Engahamba esibhedlela, odokotela bayamhlola, bemnike umuthi, ayawuthela emehlweni, ngoba angaphuza. Uyacina eseyisiphofu.

Kulezinsuku sokukhona imitshina ehlola ingaphakathi yabantu. Nxa umama ezithwele, umtshina lowu uyamtshengisa ukuthi uzithwele umntwana oyini. Loba ubulawa ngumkhuhlane wezinso kumbe amaphapho, kukhona imitshina abakuhlola ngayo.

Abantu ababili owesilisa lowesifazana owesifazana ugqoke okulombala olithanga phezulu lezikopela eceleni owesilisa uhlanganise izandla zakhe njengomuntu ocabanga nzima

Ubaba ubehlala etshaywa likhanda njalonje ngakho esibhedlela oDokotela bafike bamtshela ukuthi ulomkhuhlane ngesikhiwa obizwa kuthiwa yi (Brain Tumour )kumele ahlinzwe ikhanda.

Abantu ababili, omunye ngudokotela ugqoke ijazi elimhlophe wagaxa lethuluzi azahlola ngayo inhliziyo yomuntu ukuthi itshaya kuhle. Esandleni uphethe iphetshana elimhlophe uchasisela umama eceleni kwakhe.

abantu bezempilakahle abahleziyo abagqoke okumhlophe phezulu kuletafula phabi kwabo elifakwe ilembu elimhlophe kulezigubhu zamanzi phezulu kwetafula lomkhala ekhukhwini

Abantu abahlaselwa ngumkhuhlane wamathambo kumele behlale bezivoxavoxa imzimba njalo beyekele ukubhema bephinde beyekele lokunatha utshwala ukuze imzimba yabo kanye lamathambo kuhlala kuqinile.

Omongikazi labo dokotela bayaxwayisa abantu ukuthi nxa befuna imizimba yabo ihlale ihlanzekile bengabhemi, benganathi utshwala kumbe ukuthatha ezinye izidakamizwa ezilobu ngozi emzimbeni.

Abezempilakahle abamileyo . Ababili bahlezi phezu kombheda olombala omhlophe . Abesilisa kanye labesi fazana bengabe bexoxisana indlela okumele bevikele ngayo abantu emkhuhlaneni eminengi .

Abantu ababili, omunye uhlezi ungene phakathi komtshina, bamhlola amehlo. Kulowezempilakahle owesilisa ogqoke ijazi elimhlophe, ubambe umtshina, uhlola ohleziyo. Umtshina ulombala omhlophe.

Owezempilakahle ogqoke ingwane eluhlaze ekhanda, wagqoka isifonyo emakhaleni ezivikela emkhuhlaneni ugqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka. Kulezi insuku kulemikhuhlane eminengi ngakho kumele bezivikele.

Owesilisa ogqoke amagogorosi wagqoka iyembe lebhatshi elilombala omnyama phezulu . Phambi kwakhe kule mic ngemuva kuhlezi abantu abanengi ezitulweni ezilombala obomvu.

Abantu abamhlophe bayathanda ukuhlala belunywa izikhumba zabo ziyaphuma amaqubuqubu abomvu. Kuqakathekile ukuthi umuntu avakatshele esibhedlela, odokotela bayambhalela amafutha ongawagcoba.

Owesifazana ogulayo, olele embhedeni. Osekhulile.,Ugqoke amacici. Eceleni kukhona owezempilakahle, ogqoke impahla zesibhedlela. Uyamduduza, umbambe isandla.

Owesilisa oleleyo osekhulile selenwele ezimhlophe ugqoke amacici ,eceleni kwakhe kulo mongikazi ogqoke impahla eziluhlaza ubambe oleleyo isandla

Abantu bezempilakahle abavakatshele izakhamizi esigabeni, bafake amatafula phezulu kwamatafula kulamabhokisi emithi lamajekiseni abalapha ngakho abantu bagqoke izikipa eziluhlaza.

Ikhabothi elombala omhlophe elezibambo zensimbi ezicazimulayo lapho odokotela abafaka khona imithi yabo. Phansi kuletafula enkulu emhlophe elezinto ezinengi lesigubhu esilesivalo esibomvu.

Indlu lapho abahlolela khona izigulane. Kuyabe kulombheda olombala omnyama. Isigulane sifika silala lapho nxa besihlola. Kukhona njalo imitshina eminengi egcweleyo kule indawo.

Isigulane silele embhedeni ugqoke iyembe elemkhono emide lebhulugwe elilombala omnyama. Phezulu kukhona umtshina abamhlola ngawo olombala omhlophe. Umongikazi umile ugqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka.

Elaboratory sithola izinto ezinengi phakathi kukhona imibheda lapho abafika belalise khona izigulane nxa bezihlola kukhona njalo imitshina eminengi phakathi kuleyondawo eminye imitshina ilombala omhlophe ilamavili phansi

Owezempilakahle ogqoke amagilovisi alombala omhlophe uthwele igajana elincane elilegazi lomuntu ulisa eLab ukuthi liyehlolwa khona bezathola ukuthi umuntu ubulawa yikwiyini

Esibhedlela kukhona indawo lapho okubizwa kuthiwa kuse labhoritholi, sithola imitshina eminengi phansi kuyabe kuhlanzekile. Kukhona izitulo ezilombala omnyama ngaphansi ziyacazimula njalo zilama vili.

Siyambonga uhulumende ngokuthengela izibhedlela ezinengi imitshina, Kukhona imitshina ehlola abantu abagulayo, eminye njalo iyahlola ingaphakathi yabantu , imitshina minengi njalo eminengi ilombala omhlophe.

Esibhedlela kulendawo okuthiwa kuselabhorithori lapho okuhlolwa khona amagazi abantu kugcwele imitshina eminengi esetshenziswa ngudokotela abayiwo abayisebenzisa ukuhlola igazi lomuntu.

ELaboritory kulapho esithola khona amagazi abantu abayabe bewafake ezigujaneni ezincane bebhale ngamabala amnyama kunamathiselwe amaphepha amhlophe. Ezinye izigujana zilezivalo ezilithanga ezinye njalo zilezivalo ezibomvu.

Ngemuva kokuhlola igazi lezigulane, eliyabe lihlolwa elabolatory kuyaphuma impumela kuyabe kubhaliwe ngamabala amnyama impumela yegazi. Odokotela bayafika bebalele izigulane leyompumela.

Udokotela owesilisa ogqoke iyembe elombala oluhlaza okwesibhakabhaka phezulu wafaka ijazi elimhlophe. Uvule amehlo uvalile amakhala ngesifonyo uthwele iphetshana olikhangelayo ezandleni.

Esibhedlela kulendawo okuthiwa kuse laboratory .Sithola imtshina eminengi kuleyondawo .Njalo kulapho okuhlolwa amagazi abantu. Kwezinye izikhathi abakhwehlelayo abathethwe izikhwehlela zabo ziyahlolwa kuleyondawo .Kulomtshina olombala omhlophe .

Umntwana uthe edlala walimala esandleni bamgijimisela esibhedlela odokotela bafike bamalalisa embhedeni bayamelapha isandla umongikazi ugqoke amagilovisi alombala omhlophe.

Elabholitholi ungangena phakathi kuletafula enkulu emhlophe, lesitulo esilombala omnyama lapha odokotela abahlala khona. Umduli upendiwe, kuhlanzekile phakathi.

Eminye imithi esibhedlela kumele ihlale endaweni eqandelelayo kukhona lapho okubizwa khona kuthiwa kuse laboratory kuletafula enkulu emhlophe kulamafasiteli angenisa umoya kanye le khabothi emhlophe.

Esibhedlela kukhona indlu lapho okulekhabothi, okubekwe khona imithi yesbhedlela eyabe iphakathi kwamagabha alezivalo ezimhlophe, amagabha anamathiselwe amaphetshana amhlophe amancane abhaliweyo.

Amabhakede alemithi phakathi. Elinye lilombala oluhlaza okwesibhakabhaka livaliwe, elinye lilombala omhlophe liyakhanyisela njalo lilesibambo sensimbi lapho umuntu obamba khona.

Umongikazi usesibhedlela uyabhala. Ugqoke ijazi elimhlophe, usebenzisa usiba. Ngemuva kwakhe kulabantu abagulayo abalele embhedeni uqeda ukubahlola, yikho esebhala.

Umtshina omkhulu wokuhlola abantu abagulayo esiwuthola elabhoritori ulombala omhlophe kulabantu bezempilakahle abagqoke izifonyo emakhaleni ezivekela emkhuhlaneni.

Indawo ezinengi zandise ukuba lamabhakani ayabe ebhaliwe kuleyo ndawo ukuze abantu bengalahleki njalo bayabhala lemithetho indlela isibhedlela abasebenza ngayo kugoqela isikhathi abavula ngaso lesikhathi abavala ngaso

Umntwana omunyayo kumama wakhe, ubambe ibele uyakholisa. Ugqoke isikipa esilombala omhlophe. Umama akajabulanga uthule uyahawulisa njengomuntu ocabanga nzima.

Abezempilakahle bahamba bebhoda ezindlini bedinga abantwana abaleminyaka eyisithupha besiya phansi bebathontisela njalo bebahlaba amajekiseni bebavikela emikhuhlaneni eminengi etshiyeneyo.

Abantu abavuka ekuseni besiya esibhedlela. Bafika bahlale emabhetshini kumbe ezitulweni. Kuyabe kuhlangene omama abaletha abantwana esibhedlela kanye abantu abagulayo. Belindele ukungena bebonwe ngodokotela.

Kulezi insuku sokukhona ithuluzi esetshenziswa ngomama nxa bezicabangela ukuthi bazithwele uyayifaka phakathi komthambiso ihlale isikhatshana nxa umama ezithwele ikhipha imizila embili nxa umama engazithwalanga ikhipha umzila owodwa.

eSibhedlela kulamathuluzi amanengi asetshenziswa ikakhulu ngoDokotela ,loba ubulawa yiwuphi umkhuhlane, loba ungabulawa lizinyo kukhona ithuluzi abafika bekukhiphe ngayo izinyo

Lapho okuhlala khona imitshina esibhedlela kwandise ukuba lezitulo lapho izigulane ezifika zihlale khona nxa bezihlola imitshina eminengi silomabona kude phezulu.

Ithulusi elisetshenziswa ngodokotela esibhedlela nxa behlola izigulane lilombala ocazimulayo. Ilensimbi ecijileyo njalo phansi ilamavili umuntu uyakwanisa ukuyifuqa.

Ithulusi esetshenzisa esibhedlela ngodokotela nxa behlola izigulane, ilombala omunyama ngemuva, njalo lomunye ocazimulayo. Phambili icijile , ngemvu ile ntambo emnyama elengayo.

amabhokisi amabili alombala omhlophe abhaliweyo phezulu kulensimbi ezimbili ezilombala ocazimulayo ezisetshenziswa ngo dokotela esibhedlela

Esibhedlela kukhona indawo lapho okulemitshina esetsheziswa ngodokotela imitshina omunye ulombala omnyama omunye ulombala omhlophe eceleni kulesitulo eceleni kwesitulo kulebhentshi.

Umtshina osetshenziswa ngodokotela nxa behlola izigulane. Imitshina leyi imnengi, eminye mikhulu, eminye mncane, eminye njalo iyahlola ingaphakathi yomuntu nxa egula.

Esibhedlela kukhona indawo lapho okubekwa khona amathulusi, asetshenziswa ngodokotela, nxa sebesiya hlinza umuntu amathulusi lawa ayathathwa, ayabe engamathulusi ensimbi elombala ocazimulayo kugoqela izigelo uyazithola lazo.

Amathuli amathathu asetshenziswa ngodokotela, alombala ocazimilayo, phambili alensimbi ende ecijileyo. Ngemuva kulombala amnyama.

Kulezinsuku abantu abasathwali nzima. Umuntu ubethi nxa egula bemdlulisele esibhedlela ezisemadolobheni ngaba ezemakhaya zingelayo imitshina eyokuhlola abantu abagulayo.

Esibhedlela odokotela labo mongikazi bayasebenzisa izinto ezinengi bayasebenzisa imitshina behlola eizigulani njalo kulama thulusi abawasebenzisayo behlola izigulani umuntu engabuya ebulawa lizinyo ikhona ithulusi abayisebenzisayo ukukhipha izinyo

Amathuluzi asetshenziswa ngodokotela nxa beselapha izigulane, kuyagoqela lezigelo ziyabe zikhona. Amathuluzi lawa alombala ocazimulayo. Ngemuva kokuwasebenzisa bayawagezisa bewagcine endaweni ehlanzekileyo.

Amathuluzi asetshenziswa ngodokotela esibhedlela ayacazimula amanye njalo phambili acijile eyinye ithuluzi ilombala olithanga wonke atholakala esibhedlela esetshenziswa ngodokotela.

Amathulusi asetshenziswa ngodokotela eyinye ibukeka engani yipintshisi ngemuva ezibambweni ilombala omnyama phambili iyacazimula amathuluzi wonke lawa siwathola esibhedlela.

Esibhedlela kulemitshina eminengi ehlola abantu njalo iyabe ihlola imikhuhlane etshiyeneyo. Kulomtshina njalo ohlola ingaphakathi yomuntu ikakhulu nxa ubulawa ngamaphapho kumbe izinso.

Esibhedlela odokotela nxa sebebamba amathulusi abo sebewasebenzisa ayagqooka amagilovisi ezandleni. Amathulusi alombala ocazimulayo bengaqeda ukuwasebenzisa bayawabeka endaweni.

Umtshina osetshenziswa ngudokotela esibhedlela. Minengi imitshina. Izibhedlela ezinengi kudala zazingela imitshina ehlola abantu abagulayo ngakho ukuhulumende wathengela izibhedlela imitshina eminengi. Odokotela bayayisebenzisa ukuhlola abantu.

Isitulo esihlalwa ngabantu abagogekileyo kumbe abalimeleyo abangakwanisi ukuhamba. Isitulo lesi siyafuqwa silamavili amakhulu siphinde sibe lamavili amancane amnyama.

Umtshina osetshenziswa ngodokotela esibhedlela, odokotela umsebenzi usulula kulezi insuku sekule mitshina abayisebenzisayo ukuhlola izigulane ezibuya zigula imikhuhlane etshiyeneyo.

Amathulisi asetshenziswa ngodokotela esibhedlela agoqela lezigelo ziyabe zikhona njalo wonke alombala ocazimulayo. Nxa odokotela sebeqedile ukuwasebenzisa ukhona imithi abagezisa ngayo amathulusi lawa.

Esibhedlela kukhona indlu lapho okuhlala khona imitshina odokotela abayisebenzisa ukuhlohla ngayo izigulane. Imitshina eminengi iyabe ilombala omhlophe, kukhona njalo izitulo lembheda lapha izigulane ezilala khona.

Amagabha amakhulu esibhedlela ayabe efakwe imithi phakathi alombala olithanga eceleni kulekhabothi eyensimbi ecazimulayo eceleni kulezinto ezinengi nengi ezisetshenziswa esibhedlela

Izibhedlela zakulezi insiku seziphucukile kakhulu sokulemitshina eminengi esetshenzwisa ngodokotela nxa behlola izigulane. Imitshina eminye iyabe ibhaliwe ngamabala amhlophe.

Abanye abantu bandise ukulimala enyaweni kumbe umuntu akhubeke uthole unyawo seluvuvukile kukhona izicathulo odokotela abafika bemgqokise zona umuntu nxa enyathela engezwa ubuhlungu kakhulu.

Umtshina olombala omhlophe eceleni ulentambo elombala omnyama. Isetshenziswa ngodokotela esibhedlela umtshina lowu nxa behlola izigulane.

Ithulusi yensimbi elombala ocazimulayo. Ithulusi leyi uyithola esibhedlela. Njalo isetshenziswa ngodokotela nxa beselapha isigulane.

Umtshina odokotela abahlola ngawo isigulane ezibhedlela omunye ulombala omhlophe phansi, phezulu ube lombala oluhlaza okwesibhakabhaka njalo ubhaliwe.

Esibhedlela kukhona indawo lapho ababeka khona amathuluzi . Abekwa kuhle ukuze engabanjwa ngamagcikwane. Amathuluzi ayabe elombala ocazimulayo njalo nxa bewabamba bayagqoka amagilovisi.

Umtshina olombala ocazimulayo ngaphansi phezulu ulombala omhlophe kwezinye indawo umnyama usetshenziswa ngodokotela esibhedlela nxa behlola izigulane ezibuya zigula imikhuhlane etshiyeneyo.

Esibhedlela kulendlu lapho abagcina khona imitshina esetshenziswa ngoDokotela nxa behlola izigulane. Eminye imitshina ilamavili njalo eminengi imitshina yandise ukuba lombala omhlophe kanye lomnyama.

Esibhedlela kukhona imitshina ehlola abantu abagulayo kukhona njalo lamathulusi asetshenziswa ngodokotela kulezi insuku abantu abasathwali nzima kukhona imitshina yokuhlola iBP kukhona njalo imtshina ehlola ingaphakathi yomuntu ikakhulu nxa ubulawa ngumkhuhlane weziso kumbe amaphaphu ukhona umtshina ohlola lokho.

Esibhedlela kukhona imitshina odokotela abayisebenzisa ukuhlola izigulani kukhona njalo isitulo esilamavili esisetshenziswa ngabantu abagula kakhulu nxa bengakwanisi ukuhamba.

Amagabha amaphilisi alombala omhlophe lezivalo ezimhlophe abhaliweyo. Eceleni kulamabhokisi alombala atshiyeneyo. Konke lokhu kuyelapha nxa umuntu egula.

Ibhokisi lomuthi wabantwana abancane elilombala oluhlaza kwezinye indawo omhlophe. Libhaliwe ngamabala abomvu kwezinye indawo labhalwa ngamabala aluhlaza.

Amaphilisi ayimihlobo eminengi etshiyeneyo. Kukhona amaphilisi alombala olithanga kanye lobomvu. Amanye njalo ayabe emhlophe. Amaphilisi ayelapha umuntu ogulayo.

Amaphilisi ayimihlobo eminengi etshiyeneyo amanye aluhlaza amanye amhlophe amanye abomvu wonke ayaqeda ubuhlungu emzimbeni kuyangakokuthi umuntu unatha amaphilisi waphi.

Amaphilisi amanengi andise ukuba phakathi kwamabhokisi njalo ibhokisi liyabe libhaliwe ukuthi kulamaphili amangaki phakathi kubhalwe lebizo lamaphilisi lezixwayiso abantu okumele bewanathe nyawo.

Kuqakathekile ukuthi abantu nxa begula bagijimele esibhedlela odokotela bayakunika amaphilisi kwesinye isikhathi ungaba lenhlanhla ayabe emanengi efakwe ebhokisini elivaliweyo elilombala omhlophe, elibhaliweyo ngamabala.

Isigubhu somuthi esimhlophe esilesivalo esimhlophe. Sinamathiselwe iphetshana elibomvu, iphetshana leli libhaliwe ngamabala amhlophe ibizo lomuthi lendlela umuthi okumele usetshenziswe ngayo.

Kuqakathekile ukuthi abantu nxa besiya thenga umuthi kungaba sekhemisi kumbe uwuphiwe esibhedlela uphakathi kwebhokisi ufike uzinike isikhathi ubale okubhaliweyo ebhokisini ungakasebenzisi umuthi.

Ibhokisi lomuthi, imithi eminengi kumbe ngamaphilisi kwandise ukuba phakathi kwebhokisi lilombala omhlophe libhaliwe ngamabala amnyama, kwezinye indawo libhalwe ngamabala abomvu.

Igabha lamaphilisi elilombala omhlophe elibhaliweyo ngamabala amnyama lilesivalo esimhlophe ngaphezulu eceleni kulebhokisi elilamaphilisi elibhaliweyo ngamabala amnyama kwezinye indawo ngamabala amhlophe.

Ibhokisi lamaphilisi elilombala omhlophe kwezinye indawo oluhlaza, libhaliwe ibizo lamaphilisi ngombala omnyama. Liphinde laba lomfanekiso womuntu obambe ikhala.

Abantu abahlutshwa yisifuba kumbe abakhwehlelayo ukhona umuthi uyabe uphakathi kwebhokisi kwesinye isikhathi uyabe uphakathi kwembodlela ubhaliwe ngamabala amnyama

Esibhedlela kukhona indawo lapho okugcinwa khona imithi. Kungaba ngamaphilisi kumbe imithi yokukhwehlela iyabe isemakhabothini iminengi ifakwe emambodleleni amanengi atshiyeneyo.

Eminye imithi kumbe amaphilisi okunathwa ngabantu ngesikhiwa esibabiza ngokuthi bale aleji. Umuntu wakhona engalala lomunye umuntu kumbe egqoke impahla ezigqokwe ngomunye umuntu uyaqubuka emzimbeni ngakho uyanatha amaphilisi lawo.

esibhedlela kukhona indlu lapho okugcinwa khona imithi eyabe iminengi isemabhokisini atshiyeneyo nxa umuntu ephuma kudokotela uyaqonda kuleyo ndawo kukhona umongikazi abazafika bemnike umuthi awubhalelwe ngudokotela

Ibhokisi lomuthi. Imithi eminengi iyandiswe ukufakwa emabhokisini. Kuyabe kubhaliwe ibizo lomuthi njalo kubhaliwe lokuthi abantu besebenzise njani umuthi. Omunye umuthi uyawuthola embodleleni.

Isigubhu somuthi esilombala oluhlaza, sibhaliwe ngamabala amhlophe ibizo lomuthi ophakathi. Eceleni kulebhokisi elilombala omhlophe lolithanga libhaliwe ngamabala amhlophe.

Ibhokisi lomuthi elilombala omhlophe elibhaliweyo ngamabala amnyama kwezinye indawo ngamhlophe. Eceleni kulembodlela yomuthi enathwa ngabantu abagulayo layo ibhaliwe ibizo lomuthi .

Amabhokisi amanengi angaba lemithi yokukhwehlela kumbe amaphilisi alemibala etshiyeneyo amanye amhlophe alokulithanga amanye aluhlaza alokumhlophe njalo abhaliwe wonke.

Eminye imithi esiyinathayo yandiswe ukuba semabhokisini ayabe evaliwe ebhaliwe ibizo lomuthi lezixwayiso ukuthi umuthi unathwa njani .Kwesinye isikhathi umuthi uyabe uphakathi kwembodlela

Amaphilisi amanengi andise ukuba sebhokisini ukuze engatshaywa ngumoya. Amabhokisi alembala etshiyanayo, amanye uyathola elombala omhlophe ebhaliwe ngamabala amnyama ibizo lamaphilisi njalo amanye amaphilisi alombala olithanga.

Umuthi wokukhwehlela onceda kakhulu abantu ababulawa yisifuba usembhodleleni inamathiselwe iphepha elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka kanye lombala olithanga ibhaliwe ngamabala amhlophe

Eminye imithi yandiswe ukuba semambhondleleni ayabe ebhaliwe ngamabala amhlophe elombala oluhlaza elezivalo ezimhlophe phezulu. Kuqakathekile ukuthi umuthi uhlale uvaliwe

Ibhokisi elilombala obomvu phezulu lombala lomhlophe ngaphansi, libhaliwe ngamabala amhlophe phezulu kwezinye indawo libhalwe ngamabala amnyama kanye lombala olithanga, eceleni kule mbodlela yomuthi elesivalo esimhlophe.

Ibhokisi elilombala omhlophe kwezinye indawo obomvu libhaliwe ngamabala amhlophe phezulu. Imithi eminengi yandise ukuba semabhokisini ukuze ingatshaywa ngumoya.

Amagabha alombala olithanga lezivalo eziluhlaza okwesibhakabhaka abhalwe ngamabala amhlophe. Eceleni kulamabhokisi alombala omhlophe kanye lolithanga abhaliweyo.

Izigubhu ezilomuthi phakathi ezilombala okhanyiselayo zinamathiselwe amaphetshana amhlophe abhaliweyo ngokumnyama kweyinye indawo kulombala oluhlaza kanye lokumnyama ezigubhini.

Umuntu othwele amabhokisi amabili ezandleni. Amabhokisi lawa alombala omhlophe elinye njalo ibhokisi lilombala olithanga ekhoneni. Wonke abhaliwe amabhokisi.

Ibhokisi elimhlophe elilomzila obomvu, kanye loluhlaza okwesibhakabhaka. Libhaliwe ngamabala abomvu. Amaphilisi kwesinye isikhathi ayatshiyana amanye makhulu amanye mancane njalo kubhaliwe ukuthi amaphilisi aphakathi nganganani.

Imithi eminye ijwayele ukuba phakathi kwamambhodlela nxa ukhwehlela kukhona imithi eyabe isemambhodleleni anamathiselwe iphetshana elibomvu kanye lombala olithanga kuyabe kubhaliwe ibizo lomuthi lezixwayiso umuntu okumele azilandele nxa enatha umuthi.

Ibhokisi lamaphilisi anathwa ngabantu abagulayo. Ibhokisi elilombala oluhlaza elibhaliweyo ngamabala amhlophe, kuqakathekile ukuthi abantu bebale okubhaliweyo bengakanathi amaphilisi.

Imithi eminengi esiyithola ekhemisi kumbe esiyiphiwa esibhedlela yandise ukuba phakathi kwamabhokisi ayabe evaliwe. Amanye amabhokisi ayabe elombala omhlophe ebhaliwe ngamabala amnyama kumbe abomvu.

Ibhokisi elomuthi elibhaliweyo ibizo lomuthi elilezixwayiso zokuthi abantu basebenzisa njani umuthi lowu abantu abanengi abathandi ukubala okubhaliweyo ebhokisini yikho umuntu ecina enatha umuthi omnengi ecina esegula futhi.

Isigubhu esilombala omhlophe esomuthi silesivalo esimhlophe sinamathiselwe iphetshana umzimba wonke eliluhlaza okwesibhakabhaka. Kweyinye indawo lilombala olithanga. Libhaliwe ngamabala amhlophe.

Usukhona umuthi owelapha izinso kumbe amaphaphu umuthi uyabe umphakathi kwebhokisi elimhlophe elibhaliweyo ngamabala amhlophe kwezinye indawo lilombala olithanga.

Amambodlela amabili afananayo alezivalo ezifananayo eceleni ijekiseni bayathatha ijekiseni bevule amambodlela lawa bekhiphe umuthi ophakathi ngejekiseni behlabe umuntu ogulayo.

Amafutha agcotshwa ngabantu abalezikhumba ezihlala ziluma kumbe eziphuma amaqubuqubu amancane, amafutha asegabheni elimhlophe elilesivalo esimhlophe libhaliwe ngamabala amnyama.

Amaphilizi ayimihlobo hlobo eminengi etshiyeneyo, amanye alokubomvu kwezinye indawo kulithanga, amanye njalo ayabe emhlophe nke wonke amaphilisi anathwa ngabantu abagulayo ayaqeda ubuhlungu emzimbeni.

Igabha lamaphilisi elilombala omhlophe lesivalo esimhlophe linamathiselwe iphetshana elibhaliweyo ibizo lomuthi. Eceleni kulamabhokisi amanengi abhaliweyo alombala otshiyeneyo.

Itshubhu yomuthi ogcotshwa ngabantu abelizikhumba eziphuma izilonda. Kubhaliwe ibizo lomuthi ngendlela abantu okumele begcobe ngayo umuthi ukuze bengaphamabanisi beyenze okulungileyo.

Amabhokisi alombala otshiyeneyo amanengi amanye abhalwe ngokumhlophe amanye njalo amabhokisi alombala olithanga ebhaliwe igabha elilombala omhlophe lesivalo esimhlophe lalo libhaliwe

Amaphilisi aphakathi kwebhokisi elilombala omhlophe kanye loluhlaza okwesibhakabhaka, libhaliwe ngamabala amnyama , kubhaliwe ibizo lamaphilisi lokuthi asetshenziswa njani.

Eminye imithi yokukhwehlela kumbe kungaba ngumuthi onathwa ngumuntu obulawa yisisu uyabe uphakathi kwamambodlela amanye amambodlela elezivalo eziluhlaza enamathiselwe amaphetshana abhalwe ibizo lomuthi.

Amaphilisi asebhokisini ibhokisi libhaliwe ngamabala amnyama kwezinye indawo libhalwe ngamabala alithanga. Ibhokisi liyabe libhaliwe ukuthi phakathi kulamaphilisi amangaki.

Ibhokisi elilombala omhlophe lingaba lamaphilisi kumbe lomuthi kwelinye indawo lilombala oluhlaza ibhokisi libhaliwe ngamabala amhlophe kwezinye indawo ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka

Igamba lomuthi elilompala omhlophe lesivalo esimhlophe linamathiselwe iphetshana eliluhlaza elibhaliweyo ngamabala amhlophe ibizo lomuthi kwezinye indawo labhalwa ngamabala amnyama. Ecelelni kulebhokisi elilompala omhlophe elibhaliweyo lalo.

Amaphilisi aphakathi kwebhokisi elilombala olithanga. Kwezinye indawo libhaliwe ngamabala abomvu ibizo lamaphilisi, labhalwa langamabala amnyama ukuthi asetshenziswani.

Abantu abanengi bayaxwayiswa ukuthi nxa begula beqonde ezibhedlela. Kukhona imithi odokotela abafika bebanike yona. Kungaba ngumuthi wokukhwehlela kuya ngokuthi uphethwe yini kumbe yiwuphi umkhuhlane.

Imbodlela zomuthi ezimbili ezilezivalo ezingafananiyo. Esinye isivalo simhlophe, eceleni kulebhokisi elimhlophe elilomzila oluhlaza elibhaliweyo ngamabala amnyama.

Abantu abasesibhedlela phakathi bahlezi ezitulweni omama kanye labobaba kukhona abanye abamileyo duze kwetafula abanye njalo babhabhule abantwana . Phakathi emdulini wesibhedlela kupendiwe njalo kubhaliwe ngamabala amhlophe .

Abantwana besikolo bagcwele endaweni elotshani obuluhlaza. Amankazana kanye labafana bagqoke ama uniform. Abanye bagqoke amajesi phezulu kwamayembe amhlophe.

owesilisa ohleziyo esofeni ulukile ikhanda ugqoke kuhle kakhulu njalo ubukeka ehlanzekile uthwele ibhuku phezu kwemilenze yakhe esandleni ubambe i mic elombala omnyama

Umntwana uhlezi uyahawulisa. Okufanele ukuthi nga udlala labanye abantwana. Ubhabhule umntwana omncane ngemuva. Bahlezi esithumbini. Eceleni umduli uphendwe ngephenda eluhlaza okwesibhakabhaka.

Umama ulele uyahlekelela, ubelethe abantwana abangamaphahla. Ubakhangele ujabulile kakhulu, akujayelekanga ukuthi umuntu athole abantwana ababili ngesikhathi esisodwa.

Umntwana olezilonda emzimbeni, eceleni kwendlebe esiphuma igazi. Kuqakathekile ukuthi umntwana egijimele esibhedlela kusasemasinyane, ayehlolwa ngodokotela bemncede ephile.

Kwesinye isikhathi abanye abantu bayaphuma izilonda emzimbeni, ikakhulu abantu abamhlophe. Abanye njalo bayabulawa ngamehlo. Ukhona umtshina abafika bemfake khona behlola amehlo.

Itafula lesigodo elilombala onsundu, phezulu kugcwele amabhuku alombala omhlophe. Amabhuku lawa abhaliwe ngamabala amhlophe kwezinye indawo ngamabala amnyama.

Umbheda olombala omnyama lapho okulala khona umuntu ogulayo kulomqamelo eceleni kule khabothi elamashelufu amanengi atshiyeneyo kukhona njalo lemitshina kule indlu.

Abantu abahleziyo ezitulweni ezilombala omhlophe abesilisa kanye labesifazana abagqoke izikipa ezifananayo phezulu izikipa ezilombala omhlophe owesifazane omileyo ogqoke isikipa esingafani lesabanye egqoke lekepesi.

Umama lomntwana basegangeni. Umama ugqoke isifonyo, uguqile, uthwele inkomitsho elombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Umntwana umile phambili, eceleni kulenkomo.

Umntwana omncane ozelwe esehluleka ukuphefumula. ODokotela bamfake itube emakhaleni emncedisa ukuthi aphefumule. Siyababonga o Dokotela ngokusindisa impilo yomntwana.

Abantu abamileyo abalinde ukuhlolwa imikhuhlane ngabantu bezempilakahle abahleziyo abaqoke amajazi amhlophe. Phambi kwabo kulamatafula agcwele imithi abayisebenzisayo. Abanye abantu sebehlezi sebehlolwa.

Abantu abagqoke amajazi amhlophe omunye ugqoke impahla eziluhlaza wavala ikhanda kukhona olele embhedeni omhlolayo. Kugcwele imitshina eminengi esetshenziswa ezibhedlela ukuhlola abantu abagulayo.

Owesifazane ugqoke ijazi elimhlophe uhlezi uyabobotheka ugaxe itools elimnyama elabodokotela uphethe iorange elisikiweyo kwesinye isandla uphethe iglass

Umuntu oleleyo ogqoke okumnyama kukhona owesilisa ogqoke iyembe ombambe inyawo uyamelula uyamvoxavoxa bajabulile bami endlini elomduli opendiweyo.

Abantu abathathu abagqoke okumhlophe phezulu, omunye uhlezi ulelembu eliluhlaza phezu kwakhe eceleni kulama thulusi asetshenziswa nxa kulomuntu ogulayo, bame endlini elomduli opendiweyo.

Abantu abathathu ababili ngabesifazana oyedwa ngowesilisa bonke bagqoke amajazi amhlophe phezulu ababili bakhangele umtshina. Umtshina olombala omhlophe kanye lomnyama.

Owesilisa omileyo ogqoke isikipa, wavala amakhala ngesifonyo, ezandleni ugqokile amagilovozi wagqoka lenkombalanga esandleni. Kukhona omunye omileyo ngemuva kwakhe.

Abantu abathathu. Ababili bahlezi. Omunye owesilisa umile, ubambe umama ohlezi lapha emahlombe. Omunye phambili ugqoke ijazi elimhlophe. Ubambe ieyinye into esandleni. Eceleni itafula elifakwe ilembu elimhlophe.

Abantu abagqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka omunye ugqoke amagilovisi ezandleni engabe ongowe zempilakahle bonke bagqokile izifonyo emakhaleni bezivikela emkhuhlaneni.

Udokotela owesifazana ogaxe ithuluzi yakhe ohlola ngayo abantu abagulayo efuna ukuzwa ukutshaya kwenhliziyo wagqoka lejazi elimhlophe esandleni ubambe umakhalekhukhwini.

Abezempilakahle kulezi insuku sebegqoka impahla zokuzivikela bayavala kanye lamakhala lekhanda ezandleni bayagqoka amagilovisi kukhona eminye imithi elobungozi ezandleni.

Abezempilakahle abamileyo abesifazana labesilisa abagqoke amajazi amhlophe, phambi kwabo kulesigulane esilele embhedeni omunye ubambe isigulane bagqoke amagilovisi ezandleni.

Isikhathi esinengi nxa abafana bedlala ibhola kwandise ukulimala abantu abafana sebemile babambe amaqolo sedanile omunye wabo ulele phansi ulimele inqagala kukhona ababili abagqoke okubomvu abamsizayo .

Owesifazana ophiwe ithuba ukuthi ekhulume ebantwini ugqoke ingowane emnyama phezulu wagqoka lesikipa esimhlophe phansi lapho omi khona kulotshani obuncane ubuluhlaza

Abantu ababili omunye uhlezi uqhiye ikhanda. Phambi kwabo kuketafula efakwe ilembu elilombala oluhlaza lebhuku elikhulu elivuliweyo. Omunye umile ugqoke ijazi elimhlophe.

Abezempilakahle basendlini bagqoke impahla ezifananayo bagqoke impahla ezilombala oluhlaza bavallile amakhanda bavala umlomo kanye lamakhala ngezifonyo.

Umama usekhemisi uhambe esiya thenga umuthi womntwana. Umntwana ufike esekhala umama wasehlala phansi umunyisa umntwana, eceleni kwakhe kulomthengisi wefamasi ogqoke ijazi elimhlophe.

Indawo ezinengi okuthengiswa khona amaphilisi kumbe imithi kungaba sema khemisi izakhiwo zakhona zandise ukubhalwa phezulu kumbe kube lebhakani eliyabe libhaliwe ibizo le khemisi ukuze abantu bengalahleki.

Lapho esihamba sisiyathenga khona umuthi nxa sigula kubizwa kuthiwa kuse khemisi uthola izinto ezinengi kuleyondawo. Loba ugula wuphi umkhuhlane ufuna aphi amaphilisi uyawathola kuleyondawo.

Ekhemisi kulapho esithenga khona imithi ngemuva kokubana odokotela besibhalele incwadi bayakuthengisela umuthi owubhalelweyo njalo kukhona eminye imithi oyithenga ungelancwadi kadokotela.

EKhemisi sithola izinto ezinengi. Kukhona imithi eyabe iphakathi kwamagabha alezivalo ezimhlophe njalo kukhona eminye imithi abantu abaxubha ngayo amazinyo abuhlungu kanye lamaphilisi lemithi yokukhwehlela lamanzi okunatha uyawathola eKhemisi.

Ekhemisi kukhona ikhabothi elombala omhlophe loluhlaza, egcwele amabhokisi amanengi atshiyeneyo. Amanye alombala olithanga, amanye amhlophe. Wonke abhaliwe amabhokisi.

Ekhemisi sithola imithi eminengi. Imithi leyi iyabe iphakathi kwamabhokisi isikhathi esinengi, ibekiwe ekhabothini elombala omhlophe kanye loluhlaza. Iyathengiswa njalo isemthethweni.

Eyinye imithi yokukhwehlela iyabe isemabhokisini njalo eminye imithi inathwa ngabantwana abancane. Isikhathi esinengi imithi enathwa ngabantwana abancane iyabe ilomfanekiso owabantwana eminye njalo inathwa ngabantu abadala

Ekhemisi kuthengiswa izinto ezinengi ezitshiyeneyo. Uyathola amaphilisi kumbe imithi yokukhwehlela. Kwesinye isikhathi uthole uchago olunathwa ngabantwana abancane oluyabe luphakathi kwamagabha.

Ikhabothi elombala omhlophe egcwele amabhokisi amanengi atshiyeneyo. Amabhokisi angaba lamaphilisi kumbe abe lemithi enathwayo njalo amabhokisi lawa abhaliwe.

Kuleminye imithi othi nxa ugula befike bekuthengisele esibhedlela laloba utshaywa likhanda bayakunika amaphilisi kodwa kukhona eminye imithi abayala ukukuthengisela nxa ungelayo incwadi evela kudokotela.

abanye abantu abasuka khatshana bezothenga imithi kumbe amaphilisi ekhemesi abanye bayahamba ngemidududu abanye njalo abalezimota zabo bayabuya ngezimota bezothenga ekhemesi

Ekhemisi abanye abantu abahlala khatshana bayabuya ngemdududu, abanye njalo abalezimota bayabuyangezimota zabo bezothenga ekhemisi. Kulento ezinengi ezitshiyeneyo.

Lapho okuthengiswa khona amaphilisi esikubiza ngokuthi kuseKhemisi kukhona iphetshana eliyabe linamathiselwe elilombala olithanga libhaliwe indlela abasebenza ngayo bebhale isikhathi abavula ngaso lesikhati labavala ngaso.

Ekhemisi kulapho esithenga khona imithi kulezinto ezinengi ezitshiyeneyo ezithengiswa kule indawo njalo izinto zabo zisemthethweni kukhona abanye abahamba bethengisa amaphilisi angekho emthethweni.

Esibhedlela uhulumende ulethe imitshina emitsha. Abantu bezempilakahle bamile abanengi, abesilisa kanye labesifazane. Imtshina bayibeke phezu kwetafula bayayikhangela odokotela.

Abazempilakahle abamileyo bame endlini ependiweyo umduli. Njalo kule bhodi elombala oluhlaza. Abanengi bakhona balukile emakhanda, bagqoke kuhle kakhulu. omunye uthwele ibhuku esandleni.

abezempilakahle abahleziyo ukhona omileyo bahlezi ezitulweni ezilombala omhlophe kweyinye indawo obomvu owesifazana ogqoke isikipa esimhlophe lamagogorosi kukhona obhalayo

Abantu bezempilakahle abahlezi lezakhamizi, bagqoke impahla ezimhlophe amagilavisi ezandleni, kukhona itafula elamabhokisi emithi etshiyeneyo, basaxoxa labantu abalatshwayo.

Abantu bezempilakahle bavakatshile esigabeni. Bafike bafaka amatende abo alombala omhlophe, bahlezi phakathi. Abantu balayinile, balayinele ukungena phakathi besiyahlolwa imikhuhlane etshiyeneyo.

Abantu bezemphilakahle abahleziyo emagcekeni okulotshani phansi oluluhlaza, bafake amathafula kanye le zithulo bayahlola izigulane. Abantu basukume ngobunengi bagqoke imphahla ezimhlophe.

Abantu bezempilakahle ngemva ko mhlangano akade belawo, bacabange ukuthatha umpikitsha ukuze bekhumbule leli ilanga abesilisa labesifazana abagqoke kuhle.

Abezempilakahle basesigabeni, kugcwele abantwana kanye labantu abadala. Abezempilakahle bagqoke izikipa ezilombala omhlophe phezulu bami endaweni egcwele izihlahla eziluhlaza.

Esibhedlela kukhona indawo lapho okulatshwa khona abantwana bodwa kuphinde kube lendawo lapho okulatshwa khona abantu abadala phakathi kuyabe kulezakhiwo ezinengi uphahla lwezakhiwo zesibhedlela lulombala obomvu phezulu.

Abezempilakahle abahleziyo egcekeni kulotshani obuluhlaza lezihlahla ezinkulu, abantu balayinile, abesilisa kanye labesifazana. Abezempilakahle bahlezi bagqoke amajazi amhlophe, kuletafula egcwele imithi yabo abayisebenzisayo esezigubhini.

Abezempilakahle bavakatshe esigabeni bevakatshela izakhamizi .Izakhamizi zisukume ngobunengi, omama labobaba bahlezi phansi. Abanye njalo babuye begade amabhasikili. Abezempilakahle bagqoke okumhlophe phezulu.

Abezempilakahle bavakatshele abantwana esikolo, bami endaweni elotshani obuluhlaza kulebhakane elibhaliweyo ngamabala amnyama lona limhlophe, kulezihlahla ezinkulu bami endaweni elezakhiwo eziyakhwe ngomduli wezitina ezibomvu.

Abezempilakahle abanengi, abanye bahlanyela izihlahla omama ababili. Kukhona isaka elimhlophe elifakwe phakathi kwenhlabathi. Abanye bamile babukele, abesilisa labesifazana.

Kulezi insuku kukhona ihlanganiso efundisa abantu besifazana ukuthunga ukuze abantu besifazana bekwanise ukuziphilisa labo empilweni omama bamile bayafundela ukuthunga kukhona amalembu abawasebenzisayo.

Umtwana omncane oleleyo ogqoke ingwane yewulu elombala oluhlaza okwesibhakabhaka lemzila emhlophe .Umongikazi umile eceleni ugqoke okulombala omhlophe phezulu phambi kwakhe kule bhuku elivuliweyo .

Umbalisi wesilisa usekilasini uyafundisa abafundi bakhe, ugqoke ijazi elimhlophe uqhubela umfundi okunye. Abafundi bahlezi bagqoke ama yunifomu, kulamatafula phezulu kwamatafula kulamabhuku.

Umama uhlezi, umama uzithwele isisu sesisikhulu uqhoke okumnyama phansi laphezulu wafaka i jakhethi phezulu uthwele umganu olokudla ujabulile uyazidlela.

Omama abazithweleyo nyanga zonke kuqakathekile ukuthi behambe esibhedlela besiya hlolwa ngodokotela kukhona njalo imitshina esihlola omama abazithweleyo umama ahle abekwazi ukuthi uzithwele umntwana oyinkazana kumbe ongumfana.

Amankazana labafana abasakhulayo basegangeni ngemuva kwabo kukhanya izihlahla lezintaba bagqoke izikipa ezifananayo bayahlekelela baphakamise izandla emoyeni.

Esibhedlela kukhona ithulusi esetshenziswa ngodokotela nxa befuna ukubona ukuthi umama uzithwele njalo umama laye uyakwanisa ukuzisebenzisela ngekhaya ithulusi leyi nxa elayo.

Abesifazana abathathu abezempilakahle abagezileyo baluka amakhanda abo. Ababili bagqoke izikipa ezifafanyo omunye abaphahlileyo ugqoke isikipha esilombala omhlophe. Izikipa zabo zibhaliwe phambili zonke.

Ithilusi esentshenziswa ngodokotela esibhedlela kumbe umama laye uyakwanisa ukuyisibenzisa laye ngekhaya. Nxa ecabangela ukuthi sezithwele, nxa ezithwele kuyaphuma imizila emibili nxa engazithwalanga kuyaphuma umzila owodwa.

Omama abazithweleyo nxa sebezabeletha bayahamba ezibhedlela kukhona indlu abahlaliswa kiyo besahelelwa nxa umuntu esesiya beletha kukhona indlu abamhambisa khona ofike ebelethele khona.

Abantu abanengi abagulayo bayanatha amaphilisi . Njalo kukhona amanye amaphilisi anathwa ngomama bezivikela ukuthi bengazithwali. Amanye amaphilisi alombala olithanga, amanye alombala omhlophe .

Owesilisa oqeda ukugijima egijima ibanga elide ngakho usediniwe njalo usewomile unatha amanzi uthwele isigubhu uqinile phezulu uyajima.

Abantu abanengi abesilisa bayathanda ukuzidlalela ibhola. Kuyenza imizimba yabo ihlale iqinile, njalo ayibanjwa yimikhuhlane eminenginengi.,Owesilisa ogqoke isikipa, esilombala oluhlaza.

Abantu ababili abavuka nsukuzonke ekuseni begijima lantambama bengakalali bayahamba ukuya gijima ukuze imzimba yabo ihlale iqinile nxa begijima bayabe bethwele izigubhu zamanzi okunatha nxa sebewomile.

Abantu abanengi abathanda ukugijima kumbe abayenza ezemidlalo bayathanda ukuzivoxavoxa imzimba yabo. Njalo kungaba ngabesilisa kumbe ngabesifazana akukhethelekile. Ukuze imzimba yabo ihlale iqinile.

Owesifazane othanda ukugijima ugijima nsuku zonke ekuseni lantambama engakalali. Nxa egijima uyaginqa kuqakathekile ukuthi anathe amanzi amanengi.

Abantu abanengi abayenza ezemidlalo bengabe begijima kumbe bedlala ibhola . Kuqakathekile ukuthi bedle ukudla okuhlanzekileyo okugoqela ama apple, ama orange. Kwenza imizimba yabo ihlale uqinile ngaso sonke isikhathi.

Owesifazane ogqoke isikipa esilombala oyi"pink",uthwele isigubhu samanzi uyanatha. Ekhanda ulukile. Uqeda ukugijima, usewomile. Umzimba wakhe usudinga amanzi amanengi ukuthi enathe.

Isitulo esilamavili esisetshenziswa ngabantu abagogekileyo kumbe abalimele kakhulu abangakwanisi ukuhamba, itafula elimhlophe ijazi eligqokwa ngodokotela elimhlophe elibekwe esitulweni.

Amathulusi asetshenziswa ngodokotela kumbe lemitshina kukhona umtshina ohlola iBp emuntwini ogulayo kukhona njalo umtshina ohlola isisindo somuntu ukuthi umzimba wakhe usinda okungakanani.

owesilisa ohleziyo ugqoke isikipa ubambe into elombala omhlophe esandleni eceleni kwakhe ulomakhala ekhukwini olayithiweyo omsebenzisayo

Izihlahla zemvelo zilusizo abantwini ikakhulu abahlala emakhaya bayazelapha ngazo njalo kulapho abathola khona inkuni zokubasa umlilo ziyanceda kakhulu empilweni zabantu.

Egangeni kulapho esithola khona izihlahla ezinengi. Abantu abathatha amahlamvu kumbe impande besiyawomisa bechole besesethe kube ngumuthi wempuphu . Umuntu nxa enatha itiye kumbe esidla ilambazi uyafaka phakathi.

Imithi yesintu esiyithola ezihlahleni ezigcweleyo egangeni. Eminye imikhuhlane iyabe idinga ukuthi umuntu esebenzise izihlahla zeganga ukuze aphole kumbe asebenzise impande zezihlahla kumbe amahlamvu.

Izihlahla ezigcwele egangeni, kulapho esithola khona izithelo zeganga ezidliwayo ezigoqela omviyo labomthunduluka. Ungadla izithelo zeganga umzimba uyaqina.

Egangeni sithola izihlahla ezinengi. Kukhona isihlahla esibizwa kuthiwa nguMganu esitholakala egangeni. Siyanceda kakhulu abomama abasanda ukubeletha, amaqolo abo ayabe elula ngakho umama uyahlalela amanzi esihlahla lesi ukuze iqolo lakhe liqine.

egangeni kumbe emakhaya sithola izihlahla ezinengi kukhona isihlahla soxakuxaku amahlamvu oxakuxaku ayelapha kakhulu njalo uxakuxaku luyaba lezithelo ezidliwa ngabantu

Eminye imithi yesintu kulezinsuku sebeyihlanganisa lemithi yesikhiwa beyenze omama abageza ngakho inwele zabo emakhanda bekufake e tshubhini emhlophe ebhaliweyo ngamabala aluhlaza

Amafutha okugcoba aphakathi kwetshubhu emhlophe ebhaliweyo, amafutha lawa ayenziwe ngemithi yesintu, sebeyihlanganise lemithi yesikhiwa asetshenziswa kakhulu ngabantu abaphuma izilonda emzimbeni.

Umuthi wesintu ohlanganiswe lomuthi wesikhiwa wayenza amafutha okugcoba aphakathi kwetshubhu emhlophe ebhaliweyo ngamabala amnyama usetshenziswa kakhulu ngabantu abalezikhumba ezilumayo.

Amafutha okugcoba aphakathi kwe tube emhlophe amafutha ayenziwe ngemithi yesintu sebeyihlanganise leminye imithi yesikhiwa beyenza amafutha agcotshwa ngabantu abelezikhumba ezihlala ziphuma izilonda .

Igabha lamafutha elilombala omhlophe, amafutha aphakathi ayenziwe ngomuthi njalo uhlanganiswe lomuthi wesikhiwa ogcotshwa ngabantu abalezikhumba eziphuma izilonda

Egangeni sithola izihlahlakazana ezinengi ezilamahlamvu aluhlaza. Ezinye njalo ziyabe zilamaluba ezinye njalo izihlahla zilezithelo ezidliwayo ezinye njalo zilezithelo ezilobungozi. Ezinye njalo izihlahla abantu bayazisebenzisa nxa begula.

manengi amaphilisi amaphilisi ayimihlobohlobo amanye alombala obomvu amanye alombala omhlophe amanye njalo alombala onsundu amaphilisi ayatshiyana kuya ngokuthi wena unatha aphi njalo onke ayaqeda ubuhlungu emzimbeni

Eminye imithi yesintu iyabe iphakathi kwezigubhu ezilombala olithanga ezibhaliweyo ngamabala amnyama, eminye njalo isezigubhini ezimhlophe imithi yesintu iyelapha kakhulu abantu abagulayo.

Amaphilisi amanengi ayenziwa ngemithi yesintu bayabe sebeyihlanganise leminye eyesikhiwa yikho abantu abanengi sebethanda ukuzisebenzisela imithi yesintu engahlanganiswanga leyesikhiwa.

abantu abahlutshwa yizilonda emzimbeni abanye njalo bayaphuma amaqhubu amancane kukhona umuthi phakathikwe tube emhlophe owesintu ohlanganiswe ngesikhiwa abagcoba ngawo emzimbeni

Igabha elilombala omhlophe lesivalo esimhlophe. Linamathiselwe iphetshana elimhlophe elibhaliweyo ngamabala amhlophe ibizo lamaphilisi kumbe kungaba ngumuthi ophakathi olapha abantu abagulayo.

Imithi efakwe emganwini phezulu kwecansi. Ukhona ogiga amahlamvu aluhlaza esebenzisa ingiga lomgigo. Eminye imithi bayisebenzisa iyizigojwana.

Imithi yesintu egcwele emganwini eminengi eminye iyizigodogodo eminye iyizintanga imithi leyi iyelapha abantu abagulayo besile.

Itshubhu elombala omhlophe ebhalwe ngamabala amnyama. Amafutha okugcoba abantu abalezikhumba eziphuma izilonda. Amafutha lawa ayenziwe ngomuthi wesintu ohlanganiswe lomuthi wesikhiwa

Ungangena endlini yenyanga phakathi utshayisana lemithi eminengi eyesintu eyelaphayo iyabe ifakwe phezulu kwamaphepha, imithi leyi itshiyene eminye iyizigodo eminye njalo igigiwe izimpuphu.

Amahlamvu ezihlalahla aluhlaza tshoko abantu abanengi bayazelapha ngamahlamvu lawa abasebenzisa kakhulu imithi yesintu njalo amahlamvu lawa siwathola ezihlahleni ezigcwele egangeni

Eminye imithi yesintu sebeyifaka ezigubhini ezinkulu ezilombala olithanga ezibhaliweyo eminye njalo beyifake emabhokisini alombala oluhlaza kumbe omhlophe.

Imithi yesintu eminengi etshiyeneyo, eminye iyizigojwana, eminye iphakathi kwamasaka. Imithi yonke leyi iyelapha umuntu nxa egula isetshenziswa kakhulu yizinyanga kumbe izangoma.

Imithinyesintu sebeyihlanisa lemithi yesikhiwa kulezi insuku befake emagabheni bethengisele abantu amagabha ayabe ebhalwe ngamabala amhophe ibizo lomuthi oyabe uphakathi kumbe nxa unatha itiye uyafaka phakathi

Itshubhu elamafutha okugcoba, elombala omhlophe. Kubhalwe ibizo lamafutha lawa lendlela abantu okumele bewasebenzise ngayo. Amafutha ayenziwe ngemithi yesintu yahlanganiswa leyesikhiwa.

Izigubhu ezintathu ezilomuthi ezimbili zilombala omhlophe esinye silesivalo esibomvu esinye isigubhu silombala olithanga eceleni kulamatshubhu amhlophe lawo alomuthi wokugcoba .

Amafutha abantu abagcoba ngawo ikakhulu laba abalezikhumba eziphuma izilonda kumbe amaqhubu ayabe eluma. Amafutha lawa alungiswe ngemithi yesintu ehlanganiswe leyinye eyesikhiwa.

Abantu abanengi abesemasini abagqoke izikipa eziluhlaza abanye njalo bagqoke izikipa ezimhlophe kulesihlahla esikhulu esilamahlamvu emasimini isihlahla lesi silusizo siyelapha eminye imkhuhlane.

Ezinye izihlahla ezigcwele egangeni, abantu abazelapha ngazo ezinye ziyabe zilamaluba alithanga. Ezinye njalo ziyathela abantwana abadliwayo. Abantu bayasuka emakhaya besiya dinga labo bantwana ukuze imizimba yabo iqine ungadla izithelo zeganga.

Isihlahlakazana esilamahlamvu aluhlaza esimile eceleni komduli oyakhwe ngezitina. Isihlahlakazana leso abantu bayathatha amahlamvu abagulayo besiya zelapha.

Umama osegangeni uzidingela imithi yesiNtu. kugcwele izihlahla ezinengi. Umama ngumuntu oyelapha abantu uyinyanga ngakho zonke izihlahla ezigcwele egangeni uyazi ukuthi zelaphani

Isihlahlakazana esitholakala egangeni ezilamahlamvu amakhulu aluhlaza tshoko. Amahlamvu lawa ayelapha nxa umuntu elesilonda bayathatha amahlamvu lawa bekhamele umsobho wawo ziyaphola izilonda.

Abantu abanengi, abakhwehlelayo, kwesinye isikhathi kuqakathekile ukuthi umuntu esebenzise imithi yesintu nxa ezelapha. Uyasikelela ilemoni, usikelele igarlic kumbe iginger. Uqede lapho ubilise. Ube usunatha umsobho. Uyanceda kakhulu!

Abantu abanengi kulezinsuku sebethanda ukuzisebenzisela imithi yesintu ngoba ilula ukutholakala, eminye imithi yesintu iyabe iyizigodo godo abanye njalo basebenzisa umuthi wempuphu.

Egangeni sithola izihlahla ezinengi ezilamahlamvu aluhlaza abanye bayathatha amahlamvu umuntu efike efake esigubhini athele amanzi ahlale insuku ezine ebesenatha nxa egula.

Amahlamvu ezihlahla abayenza ngawo umuthi wempuphu bayawawomisa ufakwe phakathi kwenkomitsho. Inkomitsho ilombala omhlophe ibhaliwe ngamabala amnyama.

Izihlahlakazana ezingcwele egangeni ezinye zilombala olithanga ziphinde zibelahlamvu amakhulu aluhlaza izihlahla ezingcwele egangeni ziyelapha okuqakathekileyo yikuthi ubekwazi ukuthi isihlahla siyelapha wuphi umkhuhlane

Ezinye izihlhahla esizigebha egangeni kumbe esithatha kizo amahlamvu zilemkhuba; ezinye zivunyelwa ukuthi uzibambe ekuseni ilanga lingakaphumi kumbe ilanga selitshonile.

Abantu abanengi abakwazi imithi yesintu ngabantu esibabiza ngokuthi zinyanga abayelapha abantu abagulayo besebenzisa imithi yesintu abayigebha egangeni

Abantu abanengi bayazilapha ngemithi yesintu etshiyeneyo inkomitsho elombala omhlophe elomuthi phakathi eceleni kukhona amanantshisi kumbe kungaba ngama orange.

Isihlahla esihlanyele egumeni esiyelaphayo nxa abantu begula bayathatha amahlamvu esihlahla lesi beyebilisa benathe ikakhulu abantu abakhwehlelayo siluncedo isihlahla.

Imithi yesintu eminengi siyithola ezihlahleni ezigcwele egangeni abantu abanengi bayahamba besiya zigebhela izihlahla njalo zilula ukutholakala sizithola kakhulu emakhaya.

Ezinye izihlahla esizithola egangeni zilezithelo ezidliwayo abantu bayahamba besiya dinga izithelo lezo, njalo abanye bayathatha impande zezihlahla besiya zelapha nxa begula.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza, esimile eceleni komduli oyakhwe ngezitina. Kulegedi elipendiweyo, izinsimbinsimbi ezipendiweyo. Phakathi kule zakhiwo ezinengi. Isihlahla lesi siyelapha abantu abagulayo.

Isihlahlakazana esihle esilamahlamvu aluhlaza tshoko amakhulu, esiseceleni lwesakhiwo esiyakhwe ngezitina ezibomvu. Isihlahlakazana lesi abantu abanengi bayathatha amahlamvu besiyazelapha emakhaya.

Imithi yesintu ilusizo kakhulu empilweni zabantu njalo itholakala lula itholakala ezihlahleni ezigcwele egangeni abantu abanengi abasebenzisa imithi yesintu abahlali begula njalo nje.

Omunye umuntu uyabe egula ebulawa ngumkhuhlane wemvukuzane. Umkhuhlane lowu uqedwa yimithi yesintu. Amaphilisi ayalalisa imvukuzane kodwa imithi yesintu iyaqeda du umkhuhlane.

Imithi eminengi esizelapha ngayo eyesintu siyithola ezihlahleni ezinengi ezigcwele egangeni abanye bathatha impande beziwomise abanye bethathe amahlamvu bewawomise ekucineni bayagiga kucine sokuyimpuphu.

Egangeni sithola izihlahla ezinengi ezelaphayo njalo abanye bayathatha amahlamvu ezihlahla bawawomise bagige kube yimpuphu abanye njalo ngabathatha impande bezisebenzise zinjalo

Kukhona eminye imikhuhlane ehlula amaphilisi. Ngakho abantu abanengi sebethanda ukuzisebenzisela imithi yesintu ukuze leyo imikhuhlane iphele du. Njalo imithi yesintu ilula ukutholakala.

ungangena endlini yezangoma kumbe inyanga eziyelapha abantu kugcwele imithi eminengi eminye iyabe ifakwe phakathi kosuko eminye njalo iyabe isezigumbhini ingamanzi yikho abayelapha ngakho abantu abagulayo

Izihlahlakazana esimile eceleni komduli, kulesango eliphendiweyo umduli uyakwe ngezitina ezibomvu. Kulensimbi eziphendiweyo ngombala omhlophe kumbe ngoluhlaza okwesibhakabhaka.

abantu abanengi abaphila ngemithi yesintu laloba bengaguli imizimba yabo ihlala iqinile njalo abophombi ukugulagula imithi yesintu ilula ukutholakala akula mali oyikhiphayo yikuhamba egangeni uyozidingela izihlahla

Balokhe bekhona abantu abalokhe besebenzisa imithi yesintu, abantu laba abahlali begula imizimba yabo ihlala iqinile njalo imithi yesintu ilula ukutholalaka siyithola ezihlahleni ezisegangeni.

Izihlahla ezinengi ezitholakala egangeni kumbe emakhaya zandise ukuba lamaluba amhlophe ezinye alithanga. Zonke izihlahla ezitholakala egangeni ziloncedo kakhulu empilweni zabantu.